Lɔɔre kãã emmo zie la nyɔge vũũ a di yie, a di lɔɛ a sãã sããmo. Ka a noba mine pãã are a sokoɔraa zu.

Kuori zie la, ka noba are, ka ba mine zeŋ, ka dɔɔ kaŋa gbi, kyɛ ka a kũũ daga biŋ ba nimitɔɔre.